Amantaa jechuun kan ijaan hin mul'anne yookiin kan qaamolee miiraatiin hin ibsamne, tuquu fi ilaaluu kan hin dandeenye dhalli namaa Jira jedhee kan amanu fi hordoftootaa fi gaggeessitoota qan qabu jechuudha.

Kopheewwan jechuun kan miilatti kaawwatanii deemanii fi miila keetirraa balaawwan karaa miilatti dhufan ittisuuf kan tajaajilu yoo ta'u, yeroo kaawwattee deemtu miira gammachuu kan sitti akka dhaga'amu taasisanii dha.

Daldala jechuun adeemsa dhalli namaa waa gurguruu fi bitu yoo ta'u; Gabaa jechuun iddoo itti daldalli geggeeffamu yookaan iddoo itti dhalli namaa walitti dhufeetoo waan qabu gurguree bitu jechuu dha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun kan uummata tajaajilu yookaan baay'ee barbaachisaa kan ta'an kan mootummaan uummanni sun filate uummata saniif kan ijaaru kanneen akka ibsaa, bishaan, daandii fi kan kana fakkaatan fa'aadha.

Mana jechuun gamoo yookaan ijaarsa dhalli namaa faayidaawwan gara garaa kanneen akka daldalaa, yookaan mana jireenyaatiif itti fayyadamu yoo ta'u; Mana jireenyaa jechuun dhuunfaatti kan jireenyaaf yookaan aara galfii dhaaf maatii isaa wajjin keessa jiraatu jechuu dha.

Hawaasa jechuun uummata naannoo tokkotti dantaa wayii yookaan ammoo dantaa addaa yookaan faayidaa addaatiif wajjin jiraatu yoo ta'u, maatii jechuun hariiroo dhiigaa, gaa'elaa akkasumas wantoota dhiyoo kan waliin qabaatan jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa , haadha, ijoollee.

Geejjiba jechuun meeshaalee yookiin namni miilasaa osoo hin fayyadamiin iddoodhaa gara iddoo biraatti kan socho'u yoo ta'u, turizimiin immoo iddoolee bashannanaa fi namoonni itti fayyadamanidha. Immiigireeshiniin godaansa biyyaa gara biyyaatti taasifamudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaa dhalli namaa mana isaa qofatti yookaan dhuunfaatti itti fayyadamu yookaan immoo waajjiraalee mootummaa keessatti itti fayyadamuu hin dandeenye jechuu dha. Fakkeenyaaf kan akka Eelee, Jabanaa fi kan kana fakkaatan meeshaalee manaa jechuu dandeenya.

Amantaa jechuun wantoota namni ijaan hin agarre yookiin qaamolee miiraa keenyaan tuqnee ilaallee hin beekne yoo ta'u, jira jedhanii kan amanamudha. Yookaan gaggeessitoota amantaa fi hordoftoota kanneen qaban jechuudha.

Barumsa jechuun adeemsa waan tokko muuxannoodhaan yookiin immoo karaa addaa addaa argatuudha. Barumsa karaalee garaa garaatiin muuxannoodhaan ta'uu danda'aa, maatii irraa ta'uu danda'aa, akkasumas barsiisaa irraa ta'uu danda'a.

Geejjiba jechuun meeshaalee yookaan beeyladoota dhalli namaa miila ofii otoo hin fayyadamiin isa yaabbatee iddoodhaa gara iddootti ittiin socho'u yoo ta'u, turizimiin iddoo bashannanaa yookaan wantoonni nama hawwatan argaman fi Immigireeshinii jechuun dhalli namaa biyya tokkoo gara biyya tokkootti gaafa baqatu jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun kan dhalli namaa yeroo dheebote akkasumas bashannanaaf kan itti tajaajilamu kanneen akka alkoolii, aannan fi kanneen kana fakkaatan 'dhugaatii' jechuu dandeenya. Isaanis qabiyyee dhangala'oo qabu.

Bineensota manaa jechuun bineensota namatti hariiroo godhatanii yookaan nama waliin jiraatan yoo ta'u, isaanis kanneen akka loonwwanii saree adurree fa'aadha. Bineensota alaa jechuun immoo nama irraa fagaatanii yookaan bosonatti galanii jiraatan kanneen akka leenca waraabessaaa fi qamalee fa'aati.

Kitaabota jechuun kan dhalli namaa yookaan namni tokko beekumsa argachuudhaaf irraa dubbisu yoo ta'u, matseetii jechuun iddoowwan kitaabonnii fi gaazexaawwan garagaraa itti argaman yoo ta'an ,gaazexaawwan oduuwwan garagaraa gaazixeessaadhaan irraa dubbifaman jechuu dha.

Oduu jechuun odeeffannoo haaraa yookiin tamsaasa namootarraa gara namaatti yookaan miidiyaa hawaasaatiin namarraa gara namatti karaa gaazexeessaa ta'uu danda'a. Gaazexaadhan ta'uu danda'a. Namarraa gara namaatti erguudha.

Faaya jechuun huun Meeshaalee nam-tolchee bareedinaaf yookiin namoonni bareedina dabalataa argachuudhaaf qaama isaaniitti dibatanii deemaniidha. Faaya jechuun kanneen akka Meeshaalee warqee irraa, meetii irraa hojjetaman yemmuu ta'u, fayeriin Kun harkatti fa'aa godhama.

Nyaata jechuun waanta dhalli namaa lubbuu isaa tursiifachuuf yookaan jiraachuudhaaf nyaatee yookaan soorratee ittiin jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf biddeen, daabboo kanneen kana fakkaatan

Faashinii jechuun waantota haaraa dhalli namaa adeemsa adunyummaa kana irraa yookaan adunyaa tokkoomte kana irraa gara biyya isaatti fide yookaan immoo waan haaraa kalaqan tokko gara biyyaatti galchuu jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun qabiyyee dhangal'aa qabu, kan hawwaasni tokko yeroo dheebote dhuguudha. Biqiloonni akkasumas lubbu qabeeyyiin hundi kan yeroo dheebotan dhuganiidha. Akkasumas wantoota garaa garaatiif oolu yookiin immoo qulqullinaafis ni ooluu.

Meeshaaleen miidhaginaa kan namoonni mana isaaniitti yookaan iddoo hojii isaaniitti, isaanitti akka bareeduuf yookaan immoo itti gammaduu dhaaf hojjechiisan yookaan tolchatanii mana isaaniitti galfatani dha. Meeshaaleen kun wantoota naannoo irratti argaman irraa hojjetamuu danda'a.

Maashinoota jechuun meeshaalee ammayyaa dhalli namaa humna xiqqaa fayyadamuudhaan, meeshaalee dheedhii gara meeshaalee dhumataa yookaan gitaara ittiin jijjiiruu jechuudha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa qaama isaa sirreeffachuuf yookaan jabeeffachuuf yookaan immoo nageenya isaa eeggachuudhaaf hojjetu jechuudha. Akkasumas ispoortiin gammachuudhaaf, tokkummaa akkasumas jaalala akkasumas wal dhabdee injifachuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha.

Arkiteekcharii jechuun artii saayiinsii fi ogummaa naannoo keenya bareechuuf yookaan miidagsuuf oolan yoo ta'u; Ijaarsa jechuun caasaawwan gara garaa walitti fiduudhaan adeemsa waa bocuu yookaan ijaaruu ti. Fakkeenyaaf riqicha, mana jireenyaa da'a.

Faashinii jechuun waan haaraa yookaan argannoo haaraa dhalli namaa addunyaa tokkoomte keessatti biyya biraa irraa gara biyya ofiitti gaafa galchu 'Faashinii' jechuu dandeenya. Faashiniin kuni uffataa fi wantoota biroo ta'uu danda'u.

Faashinii jechuun waan haaraa yookaan addunyummaq yookaan naannoo addunyaq kanaa yookiin addunyaa tokkoomteen kan wal qabatuu fi namoonni yeroo wantoota iddoo biraa jiru gara biyya tokkoo tti fidanii fayyadamani dha.